Hayssa nunne mesheykko xeelishe diiza issi sohon ottiza asi beettes izikka keehi cimizanne itosintan toori sa7an caddi ottiza guyera coori ekqiza beettes

Hayssa nuni meeshi woykko xillishe nuussi biitize azebikko issi keetta gitton cora asi suufi woykko gita gitiza asi lo7isa suufi maay7di issi yo7o xeelilti ubbi haasimmi beettes.

hayssa nuni be ishe woykko xeelishenoosi beettizay ayze giikko issi keehi adussa keetti guyera beettishenne iza sintani tamare nayta yelida aawonne aaya oyden urtiza izi beettes

hayshane dizay aze gikko cora asi issi ke heelo iza sohon eqqizi yexishinne issi addey dumma dumma maayo maayidi hayshan pude guppidi diize beette

hayssa nuusi beetizaa keehi cima gidida asati dunguza maay7idi gaabe maayidi toora kushen onqininne qobe dunguzara diiza qobida asi iza goyenka ciishi beettees

hayssani dumma dumma meragisa woga qoncisa maay7o maayda gasta asati ussippe eqqidi haasayshe woykko haasaydi diiza iza ezgi du diiza asi hayssani paydon coora

hayssa nune be ishi nuussi beettiza cora keetta qorqoro merekka keehi zo7o iza miyenka cora miyedes cora keettikka hayssa nuussi qoncidi beettizay dees

Hayshani ishi keehi lo7ida sohonne macanne attuma kawo woosanchati keehi lo7iza maayo maa7i ekkidi ciishi diizo kiinta giddo gelidi hiweykko himetidi diza haysi beettes.

hayssa nuni beeshe woykko xeelifhi nusi beettiza dumma dumma belara diiza si qeerinaati wuyikko tamar nayti ka7anasi giigis uttidosoy dees

hayssani cora woyikko oyddu asi beettees iza giddo diza issi indoy botta qamise maayada hupe yeddara geessa adussara iza minyan eqqada haa xeellishe beettees

hayssanne toho kaasanchati toho kaase ka7i makidi naaxa manassi issi keetta gebine maarara diza qumappe bass doorish dizanayti deettees

hayssani gamo dere wogani arba mice zoona giddon cora gaasta asinne kawo oosanchati woga maa7o mayda aawati issife utti haasayshi diisa kayssay bessees

Hayssaniye dumma dumma toho kowasse xeelidi diza mayti issi maaran uttizanne issi humma olaya maayida nayti hayssa mittis iza miyinka diiza mitti hayssa musi goje.

hayssi nuusi lo'eyti tishshi ootti xeello wode cora asi beettis izikka keehi lo'i uttida bootta oyidde woykko wombara bolla uttidi togetid biiza besees

isi keetta biddone cora gita asati ishipi biirinne waraqata woykko mastoosha oyqqidi kaasay diza iski dinne mastoosha oyqqidi diisa asi hayssa nuusi deettes

hayssa tanni be ashe woykko xellashe diizetassi beettiza maca asati sintada lo7iza qamse maayydi kushin saate aattizanne borsa oykkida qasseka mumaala oykkidasi dees

Hayssanne issi yefo bolla isi bolla shiiqidi haasay di dissa asi beettees iza sintanka isikeehi adossa gidida darabeezi beettizay hayssan qunce

Issi wode gammo dereni issi kihi iro bukkidi de7oy de7ili asanayta daro qohis izaaa qonxisida bisile hayssa diizaaba sintane asi maaran oottis.

Hayssa nuu si beettizay azeegikko dumma dumma sohoppe yida kaw osanchati si addarashane uttidi issusara haasayshinne haasayidi diza isa esgish beettes

hayssani nam'u addeti issoy isora sarasetishe beettees issi adde karebitta asanne iza ginenka makini issoy ekisaage hayssa nuussi beettees

issi issi wode bubite asay kare biita peyida imatta bonchon mokkishe erettis hashanikka issi agga nizaaga mokkidi woykko anjidi ekkishe beettes

hayssa nuussi beettiza isshi yelaga naay huphe dichidi qooren kareta kiri atizi ha siimi kushe nam7a xaaxidi haasayde hoykko ba yoho yootishe diiza bessees

Hayssan tane besheweykko xeelishe diiza ulidu naytikka issi melara diizanne issi mala maayo maaydi dam7u nayti keehi guutta gidizanne aayira aawara heshami duuti go7osona.

hayssani muusi beettizay aseogikko issi addey nam7o barnaata kushe oyqqidi izaara eqqizenne haaxeeli heedzzikka meeci de diisa ohises

Hayssani cola kase beettis izaa naytikka issipe uttidi pooto dendishinne issi addey na7ulayta issipe goommezi haaxiwedeede micidi dizanayti hayssa nuussi beettes

hayssane kehicora gidiza dumma dumma ammano iqota kaalliza nayti laxana maayidi eqqiza shin iza giddon issi cuuyikka awoppekiidakko hayssa nu issi beettes

hayssani nuussi beettiza mishilenne diiza issi qeeriwekko payduncura gidiza naytuura ekkiza issi addem iddi hagappe kase baggan mimichiyo kaaletida hayle sillasa bessaa

hayssani dumma dumma maata malisidi giigisidi sampa basofe daddidi dumma dumma meera immanas qalame tiizo miishi hayssa nuus qoncidi meettes

hayssane na7u gashi nayti beettes fizikka hupheppi biidi toho gakkanaashin apala xaaxeti maayzanne amaara kilile diizamenta migakistani tishshoota xeelese wode

hayssan gammo woykko arbanuche wogato nam7u addeti issi woga qoncisida may7o maaydi kushen toora oykkidi issi bogga kusheka qase gaashsha oykkidi ha xeelidi diiza nayti beettes.

Hayssa nuusi beeshe goykko xeelishe beettise azze goykko nam7u macalayti issi so gindun go7etiyo saampanne masofe qasseka daabbo hoottiyo saane matan uttiza izi beettees.

Hayssanninni loetti tishe ootti xeeliyo wode dumma dumma mirara diisa masofe hanne so giddon go'tiyo sampa geetettiza miishi hayssan le7ettes.

Hayssa nuuni beishe muussi beettiza beyanashi weykko xeelanass keehi lo'izenne giigi uttiza keetti beettees iza matanikka uyde masofenne ciishay dees.

Hayssa nuni xeellishe woykko be ishe nuussi beettiza dumma dumma qommo miitta qommokka izikka dumma dumma melara diizi uttida hayssa nuussi beettes

Issi qumanyo keettani keehippe lo7ida saanetinne masofeti maarara xarabiza bolla uttizanne izapfe gueera diiza misileekka keehi qoncibeettees.

hayssa nuusi beettizay oonaze gikko issi keettaasa milatitida cora naytinne nam'u kita addeti hayssa nuu si qonci beettizay hayssa nuusi bessida mishiley qoncises

xossi midhido miratappe issoy haatti keehi nuna malalis hayssa nuni beyshinikka issi doqasohoppe duuge wodhdhidi keehi booththa gixiza miraara haysan beettes

Hayssa nuni beyshe woykko xeeddishi nuuss beettiza sho giddo miishati keehin du izaageti nuni ceende wode miitussunna iza miyenikka jamani massofenne.

hayssa nunne beeshe wikko xeelishi sufe may7danne qasseka federaali polise mayo may7ida asi issipe uttidi issi adde komputered izasi yootishi woikko isaara toppishi diiza misile qoncises

hayssa nusi beettizay azigikko issi issi haninna odo gattibi diiza asi deees addisaba gitton ishi lo7ename hanis haagidi issi cora asa pooto hoottizi qoncisiday hayssan beettes

hayssa nunne beyi shen woykko xeelishe nuusi beettiza azazi giikko issi keeyi o7ida addarashani kawo oosanchati issi mala mayonne dumma dumma sufe maayida asi hayssa nuussi qonci beettes

Ha'in wode duite yelaga nayti ba wode ba mobaalera aattes izaanikka go7eti dommishappe issoy linkin in geetettida yoohoy karbiicha asatuuda gattes

Hayssa nuni be ishe weekko xeelishe nuusi beettize azazigikko mata wode teknologi ehido miishi hayssa nuusi qonci beetes izikka haytan hootizo sohone keewi poo7oy leci beettes

hayssa nonni beshinwikko xeelishen paydon keehi corati uttida assinne iza giddonka makini qasseka cora polise hayssan bettese iza giddonikka shampiyon geetettida chuufi hayssan ingesaton xaabeti uttis

hayssa ni ishshi sufe bolla beetizay mounazeh giikko nam"u attumas sufe mayzanne nam7u macanayti karita maay'o maydadayti haysson izappe garsana eggizatu suufedes.

Hayssa nuussi beettizay azir diikko issi ooso keettaweykko dumma dumma katti bayzethiyo suruka zaanekka cora qobmu katteti maseti diigizi beettizay hayssan dees.

hayssa nunni beeshe woykko xilishe duussi beettiza issi gida woykko xoqo giida dereyra un7o oge bootta galamentettidi xoqappe duge ziqqa yida beettis

hayssani cora asi issi keetta giddon beettes iza miyanka kaqeti uttidanne dumma dumma mishiletikka beettosona hayyza ceeli didiidaassi paydooy keehi cora

hayssani issi keettane trafike maay7o bollara maydanne garsara kareta shurabe may7da issi nalaga addi haasami haasayidi moykko issi yoho qonci sididisayza bessees

Issi keettane nam7u nayti issipfe uttidi moobaale go7etti shinikka issi nay ximaayissi uddishin weykko moobaale bessidi diisa izi hayssa nusi betees.

Hayssa ni issi keethani isi mala maayo wokko tirafike maayo maay'ida heedzzu asatura nam'u asati haasayshinne issi addey ba kushe kessidi misidi diizo isee.

hayssa nunni ti shi ootti xeelishe nuussi dumma dumma merara diiza qommu mehe weykko ashi hayssan beettes makinikka ogen beettes miti maatikka beettees maaburate mitikka dees

hayssanne damma dumma maaburati shuboy issi besappe hara besa bizaage beettes iza giddonnikka issi addi jinsa sure giddidi kareta shuraabe maaydi oottishe diizay beettis

Hayssa nuussi beettisa katamiya gutta dicida katama gidikkokka keehi lo7os izin diiza kisisi keettatikka keehi lo7izanne iza giddon hoykko hayssan diizay xeelishe nuussi keehi lo7es

Hayssa nuni beyishe wyko xelishe deysi issi addey mita bola kryzagey bettes izikka babiratey moretidaga gisanas pude keydaga haysan nuni qoncidi be's

haysanni issi kompiutere muureti zaaga biigissidi diza heedzdzo naynti hayha beettes iza miyen uttida issi alle zo7o shurabe maahidi kompiutere bochidi biizay hayshan beettes

hayssa nussi tishshootizi xeeli dui azigikko maabrate ishi shooppe hasara so bisanne ziqqi gi xeeliyoode qasseka daro maati beettiza xaqara sale bolla shaarikka beettiza soho hayss

Hayssanne keehi cora asi issippe beettees iza sintanikka asassi woykko issi urassi cora beri woykko issi miibino giizo beri imettiza woraqata hayssan oyqqidi eqqida asi beetees

Hayssan nuni meeshi musi beettizay azi wiikko cara mutori naytura issi bolla diizanne qasse asa nayti uttanas maaddida tuke keetta pengen diizay beettes.

Hayssan nuni be'ishshe diizo issi keetti keehi lo'ioza woykko dhoqa soohon diiza hootele woykko quma keetta iza giddon xarabeezi wombarara giigisi oottizaage hayssa nuussi qoncisees

Hayssa nuni beeshe nu miitte noekko topphe giddun metotida asa maaddizoge nius miizi izikka hayssan zaytenne xille naycu siweykko asas immiza qol7isees.

hayssani nu si issi eriso gattini diida xuufi misire bolla kataara dees izikka masofeninne saynen giigida katti xeeglode keehi lo7es mamakes

Hayssan nuni xeeli do meehos azaze gikko nam7o asati hayssan doosana isshina maca issoy attuma izikka aybien manasida wootibi wodaatappe nababedi biizanne iza senta ciishi beettees

hayssa nu si beettizey ay ziigikko wolqi baynageta maaddanass dumma dumma bira shiishshido issi dheetu tammunne issi nam7u mato geza biri hayssa beettis

hayssan taassi beettiza keetti tukke keettakko iza sintanekka dumma dumma merara diiza lastiqeppe oosettida oydi urtizen tukki shayttish beettees

Hayssa nuni meeshe muss beettiza issi adde sintan kompiuteri deese isa kushe dikka isashu bawande diiza guye zaare issi addussi imi diisa issi hayssan qonca.

Hayssanne issi biiron heedzdzu nayti beettosana nam7u macanne issi adde izikka warqata daru sintan wurtidi giigissishenne nababidi diiza iza hayssa nuussi qonci beettes.

Hayssa nu si beettiza misine bolla tani tis shiyoota xeelishe taassi beettizay issi geela onaya ootta shuraba maayeda issi maashine kushin oyqada oottaja diiza beettoa.

Asaabeyti dumu dumma kiise biisha kessidi ka taa maada dandees haysanuuli besheede issi naya ka taketan ekizade issi naya kushe meyti ta diisa beettos.

hayssa nuni beeshi asananhu si dumma dumma go7a immana dandayizanne miisha wotanassi daru go7a immida dashinne banki geetettida eqeti hayssa puqe keetta bolli beettees

hayssa nuussi deettiza misine bolla dumma dumma oosanchati huokko poliseti maayo maayoppe isso gidida karetta marara diiza maayo maayida poliseti haysan utti haasayeshe deettes

hayssan tani beeshi weykko xeelashe diizay azeegikko heedzdzu maaran issi aspaltiyan maaran eqqida asati hayssan betoosan izikka kareta maayo maay7ida polise wekko giittane

issi keettay keeh lo7iza moykko aaho adalashanne coro qommo moykko melara diiza may7o mayda pooliseti hayssan qobe wotidi beettosuna iza sintanka issi bitane manaxire wooths

hayssani issi qohoy gakkishe beettes izikka aze gikko tamay mitha oyqisi oge toonane woykko kaame bolla diishe iza toyssanass oosanchati woxishe beettees

hayssa mili beeshimekko xeelisha duussi beettiza asi keehi cola isa giddonikka masethi mereti uttiza mam7o asatu siile tookki ekkisi mididi biididisay hayssa beetis

hayssani diiza cora awatiye kawo oosanchokko izikka tumma tumma berara diisa sufe mayde kushe xaasine siketta giddo geli ekisanne esqishe diissa qonce

hayssan musi beettizay azegiikko heezzu waala diiza ishikeehi le7ida oddenne iza achchan uttanassi momboli dara bizaaranne komputereza hamissadis

Hayssani issi sohone cora macanne attuma asi eqqizi qeelishe dees izikka tooqe banderekishe diizaa bonchidi diiza asi beettes.

hayssanne hedzdzu asati uttida haasayshe woykko eskish beettes iza sintanka cura mogaalenne haatti haylanda era diisa gidishin indaka xaafashe doos

hayssani nuni be ishe woykko xeelishe diisa keetti keehi lo7izenne cora keetti woykko kifili bize izo sohokka izaafe giddorakka efidi diisa oge dees

hayssanni cora miti sintara diisanne keehi eletida asi beetes izaabekka issi indo gizizaara adaanechabebe hayssan manasire wottala huphe dugeyiza yeddara kushe xaaxa eqqizaara beettos

dumma dumma maayo maayidanne toophphe bandira oyqiza qasseka shaashe huphen uttiza kushe xoqu ooththizanne dunan xurumba cora asi punnidi hayssan yedi ukayti diizay hayssa beetes

hayssa dizaa keethi asa nayti daanass ko7ise wikko nudheyanaychi keehippe coora gidizi daanasi hayssay ko7a immida keeti nam7u baggara aahon beettes

issi keetti nuusse beettizaage keehi lo7izanne pooqe keetta iza minyen diiza badirakieni issi adde malaxee wottidi mayhe eqqidi eqqidi haasayidi diiza izi hayssa beettes

isisi diccida katamato giddon hadisaaba malan diza keetti aybalo7e keehi xoqu gi keetettini giddon diza maabatekka beyi odekka keehi loo7es

hayssa nuni be7ishi woykko xeellishe diizay azigikko nam7u baggada keehi lo7iza keetti keedheti uttizaaga giddon keehi aaho gidida wogga ogi beettes

Issi issi akida wakko diccida sohotun keedhetti ottisa keettati keehippe malalossona hawshanusi beettiza keettikka keehi tana malalidenne toppe bandini iisa bolla beettis.

hayssa nuni bi ishi moykko xealishinosi beettiza issi aaho wiykko adussanne aaho gidida keetti poodikko iza sintarakka issi poolise maca makina laaggade bawus

Hayssa nuni be'ashe woykko xeelishe nursi beekkize azigikko usikeetti buro ketishenne izasi mitiiyeera curi meli eqqizanne naytikka saa xeelli didisay betes

Hayssan nuussi biittiza mashine ha7i dwode ihido moykko teknologe muruta giizizi asa naytusi dumma dumma bo7a dumma dumma suhon imizanne keehi eretida miishakko.

hayssantani issi ogera biishin issi keetta middoni cora bootta maayoppe keexes uttida nayti shempanasi giigiza qolqoro keetta miyen mitikka qasi keettikka dees

hayssani issi macasiya habasha qabhise maayada huphe duge yedada madareke bolla eqqi zaaranne isi sintan cora maagi dizanne izi fe guyera cuufe dizay issi qoncisdees

hayssa nuni beyishi woykko xeelishe dizay azeygikko issi hospitalin aaya naa yelada yiida bolla ichizasenne izi biyen cora nayti eqqiza issi addes sufinmaayndi

Hayssa ni nune beshidi asa nayto hargis pathana dandayssa xale baysseya issi keetti beettes iza keetta sunteka awussidi xala keetta eyteti diisay hayssa beettees

Hayshani kihi cora meyti fayasetaawekko hospitaaliiza itti beettees ishi naaya maski doonamootada gashe naa ilma uttaza ha xeelash dawus.

Hayssaninne gish keethta giddoni dumma dumma sohonni dumma dumma mirara diishanni dumma go'a immana dandayisa qale hayssa nuussi qoncidi beettizaagi dies

Issi keetta giddoni issi bora borcida attuma asi maalara eqqizinne qoorenikka qass dunguza woykko dumma dumma beerara diisa poota xaasibi haasayidi beettes

Hayssa ne keehi cira gizzanne dubmadumma maayo maayla manca attuma asi isipe haasayinti ishshi keetta giddon ekizanne ha xeelish miizee meette.

hanshani keehi eizaa qeeri honko gayshi na7olayti beettosan izikka ishi nayshi doonay shiidera gaychi uttizo woyikko keehi qoheti uttizo naya hayshan dawus

hayssanne nuni beyshe nusi beettiza azegikko keehi metotetia asa maaddana giish hizu asi geeshe nayta idimmidi hayssan de'izayssi qonce

Hayssa nuussi beetizay aziigikko ishi keettawoykko ginbe bolla xoqan ekida helaga nayti maarara haaseyelididiza qoncisi besside mishile ha mishile muussi.

Hayssa nuni be ishe noose beetize aazey giikko issi makina bollale caaletti uttiza salo meerara diiza jarkanenne iza bollakka dichana go7isa firashe bollara giize beettees.

issi urqa keettan buuro keexeti diiza woykko tamare naynti tamareti bidosani issi heeda asi issife gid haasa shinne tobishe hayssanoosi qoncisi bessees

hayssa nuni beyishe woykko xelishe nusi beettiza ayze gikko buron kexetidi diida aahonne wogga keetta bolla mita kanche diiza aasikko gorkore duron kiizana diishin qonce

hayssan bettiza supe maydi cora soora kanti yiida asi taasi ti shoota xeelliso wode kawo oosancha milatosona izikka issi ishshi geniza kata xeellishiletes

hayssa nini issi oge bolla ichashu waasati eqqizi beettes izafe sintara disa bitane sufermaydi nam7u kushe xoqu oottidi asasi yuutishe woykko haasayish leettes

hayssa nu si beettizay aruzugikko noytidi xeeliyode issi lichida aho katamane dumma dumma izzoora diiza misile bolla maabrate poo7o immishe beettees

hayssanne keehi yala gidida mancanne attuma nayti isi keetta giddon ekkizi issi addey yooti diizaaga shiyidi doosona iza giddoppekka issi addey dummusa hashematida

Haysane sa7an isi ordenne wogga beltamitti zim7is iza bollakka kiizi xeeli dileza attuma nayti hayssane beettosan izikka miyeera diizay beersa bizi qonce

hayssani cora yanaganayti isippe ekkidanne iso matanikka isi adde dungusa pooda hasheyekidi qodu dungusaza qodudi ekkidi haa xeele diisay yuussi deettes

Hayssanne keehi cora gidiza gita asi suufeweykko lo'iza maayo maay'di ishi nayyssata eqqisa asi beettes isshi sintanikka goozeti uttiza diqe yoette

hayssa nuni beeshi woykko xeelishe nuus beettiza ayzigikko issi besani oli booketi uttizanne melametti hayssa nuusi lo7eti beettes izaachan issi keettinne bha

hayssa nuni beishe woykko silishenosi biyetizaaye azzegikko hissi aaho ogiani tamare nayti yuniforme maa7idi wodizinne ka7idi diiza nayta bessees

Hayssa nuni beishe wuykko dizay azigikko gammo wogani issi asi issi ashara wuritti shigettanas maata irsixa oyqqees hayssanikka aawati oykki eqqiza qodises.

hayssa nuu si biittiza mishili azigikko haatta wuikko maaburati go7a immana dandeyza issi bolla maarara ekkida biratappenne nitappe keedetida keettha giddon deese

hanshanonni beyishiowikko xeelishonusi beettiza ezigikko isshi keeta bolla keehi xuqu giida sohoni kaqeti uttida issi waraqata bolla daamota asho shikarochu masultena seqon giiza xuufekka hayssan qonci beettes

Hayssa nuni xeelisheweekko beshee nossi beettizay aazawe giikko isshi bilon keetatti diza mitaketa gibdone cora so giddo miishi beettees iza bollaka maayoynne kartooni dees.

Hayssa nune beeshe woykko xeelishe diiza asi haaziyotiyo gikko kushe haattan midhetidi pooto dentida nay beyidi minci didi moekko ubaytidi diiza iza bessis.

hayssanni issi gal7a qorqoro keta karen isshi hizaafe beettes hizaafe giddonikka cura as eqqisi isso issora haasayedi bizay ha son betes

Hayssani issi biiro uttida kawo oosanchi beettees iza sintanikka iza sunti xaafetti uttizikka ikka shimelis mure terafi geetetiza iza.

hayssa ni beettiza cura asati kawokk ooso oosanchata izikka ishi pirodakettan diibdi keekke geetettida katta isippe shaakana giizi mashsha oyki uttiza beee

issi sohonne keehi lo7i uttidasani maarara gawane maayida keehi lo7izi uttizi hayssa beettes iza sintanekka issi naani uttizi moykko iqqis baano dandayenna

Hayssa nuni be ishe woykko xeellishi yuusibetiza issi indu'a kushin manas kushen mayke oyqqada huphe duge yeddada gaawanne mayda izippeguyra ishi addey eqqizanne izi miyen tooppe bandiri des

hayssa nunni xeelishin issi aldi ba biiron ukkizanne iza sintan worqa madalewinne qash wanci izintan utizaage xarabeese bolla muushe qonci beette

nu heerani asa naytussi tuma haasayidawekko firtida firzakistaani diza miishi hayssa nioss beettees izikka nam7u baggara duge yettida saane mesatis

hayssan nuni beeshi miyussi miside bolla xoorabati beetosona biratappi oosethida pirda kiittan asa naytusi tuma yootano o7etiyo miishinne haraphoy hayssan beettes.

hayssa nuni beyishe woykko xeelishe nursi beettiza issi bacca asya keehi azazanida asa milotowus hayssi giikko izakka maydoy karetha maygizini issi asi o oychishe dees

Issin gammo zoon giddon beettida sohonni cora asi issipe maci atumi eqizi iza guyen mitikka beettees izikka isoysuala qoometti uttiza beettees.

hayssan beettiza issi perda keettani ichashu asi maalada uttiza izikka maanjo maayoy issi mala giziti iza giddoppe issi indohu ha baggan uttoza haasayishi meettos

Hayssane oge doonnan cora macanne attuma issi peexa oykkidi oge pitishin beettes. Iza miyenka qasse keettine mitti keehe cooratidi diizay hayssa nuussi qonci beettes.

hayssani oge dunan diiga mitanne buure dintidi diisachura asi ooso maay7o mayi issi aysuse bolla pude kessi didissa izi hayssani qocci nuussi beetes

hayssa nemenne beyishe wiikko xelishe nusi dizay wiikko betizay aazegikko issi aaho kabe bolla zo7o makini wiikko sinoo deelettiza makini beshinne iza miyee dees

asa naytuosi ishi besappe harabessa biyoode gudida gakkadass go7a impodass bakeni daro maattis bakeeda kanche gidenna gootorekka lo7echi go7a inbis

hayssa nunne be ishi diiza macanne attuma asati maladu gurara peeda oykidi heera geeshshati ta naagos gidi issi bolla haasayidi peeda pude zaari beettes

hayssani keehi coora gizida buura saappe denteya woykko maatabuccidi makinanne hara bessa afaanasi giigissi ditiza ayssinne aawoti hayssanusi qonci beettes

Hayssanni diiza asi oge doonan feexa oykkiti oge fitit diizanne issi haragaare nam'u maati oykkiti oge bolla diisa boola dentidi diizameti hayssan qoce.

Hayssa nunni beheshe woykko xeellishe diiza asati issi heeran diiza buura denti makinan caali didisanne ogeppe issi heera efi didisay hayssan diizay nuuss qonce.

Hayssan nuuni be'shin woykko xeelishin nus beetizay aaze giiko issi asi silkeni dumma dumma ogen payda matawuqessi miisha qanxanna danda'iza oge haysssan qonccisees.

Hayssan nuuni be'izay aazee giiko dumma dumma wode ehido oggen asa nayti miisha qanxana danda'izo qonccida misile hayssan nuusi qonccidi beeteskko.

hayssa nuusi beettizay aaze giikko isi mabaale oygida kushenne iza bollakka qasse diisa payda matodiiza abaaratoninne ingilizaton xaafettiza yohoy hayssa nuusi qoncidi beettizay

Hayssa nuussi ishi qonxeti beettes izikka dijitale matawuqe kishiye tooppe asi oyqqana mala oykko go'ttana mala giizanne ishi naay izi mobaalera hayssan amaratu ingilizatu zuufeera beettes.

Hayssa nuni be'ishe woykko xeelishe nussi heedzdzu asatu Puutoy beettes izikka dijital maatawuqi giddo gele uttida yohoy hayssan nuuss qoncidi beettes

Hayssa nuumi be ishewikko xeelishe diiza issi macanaya yuniforma maayada issi kiettan uttizaari sintan diiza qalabezan dumma dumma mashinetenne komputere dees.

Hayssa nuni beishe mussi beettize azisi giikko issi macanaya kushe gakkida orkoti shuragi maayeda hupe qaccada ayfen na7u baggara kameera woottiza iza beittawa.

issi aaho sohoni cora asi woykko gayshe nayti gu7era beettishe izappe gu7era issi adde ekidi haasayidi makopoonen ursha zaari diggisa beettees

hayssa nuni beishe woykko xeelishe nussi bettisa bisile bolla isshi kare biitta isi biitta ayssidanne nuite aawa gidiza doktoriya abi aymelenne iza gunlishshides

Hayssa nunni beshe issi mana maayo mayda yelaga nayti ciisha kushen eekketi shi lo7isa dumma dumma caamma wottizi hayssan yaano liidi diiza iza naagiza nayti phonqe

Hayssan nuuni be'ishin woykko xeelishin beetizay aaze giikko goyno woyko amano wogga qoccisiza maaran eqqida cora asata sinththan tophe bandiray heedzu miyara dizay beetees.

Haysan nuuni be7ishe nuusi beettizay nu biite gidoni arat kilo geetettida sohoy addisaaban gidishe deesi iza sinthanikka poliseti wotta woga mayo mayidi kushe xoqqu oothizay beettes.

hayssa nusi beetizay asu giikko gammo dareeni haatti wuykko di7u qo hogattin iza mintettanasi yiida asi hayssani maaran uttizi hizz8 asati beettees

Hayssanne issi xarapiza hiushunne suufe mayda heedzdzu addetinne nam7u inneti uttizay beettees iza sintanekka haatti haylandera beettees.

Hayssa nuni bi ishi woykko seelishin nuusi beetizay ay zeeygikko issi mitta woykko zaabe giddon cora asi eqqi zaaga sinthan issi inda makrapoon haasayeddanne huphe duge yeddida iza beettaws.

Hayssane niunni beyshe diiza guzaro arakash deemmise geetettida bishishya owoqa guletoda manasire wootta haasayeda sinta ha zaarida iza hayssan beettos

hayssa nusi beettiza issi adde kushin mayke oyqqidi qooren bootta afala woykko pooxa xaaxidi manaxire wotti miicide ha simmi haasayid diiza bessees

Hayssa nuni be ishe woykko tishooti xeelizo wode noossi beettiza hisi adde tan cuugada qoppiyo wode bissiginna asamlates izikka maaydo maayonne qubekka izo bolla giida malasi ubbi melsiginna besses.

Hayssan tanne coogala tishshiota xeelle wode heedzdzu gita asati beettosana iza sintan diiza issi bitane karbita chayna asaqa zikka keehi ilotidi nam7u kushe denti haasayi shildes.

hayssa nuni biishe weykko xeelishe issi kietta giddon coora asi gees izappe sintara diza issi addey qooren poodha wottidi kushen mayko oyqqidi haasa she diise hayssa meetes

Hayssan i issi dunkane toketidaaga gidon cora asay issippe uttizi beetees. iza gidonkka qobe wottida aawatinne dumma dumma merara diza mayuwa mayizanne dungguza mayiza asi dees.

Hayssanne keehi daru di'on qohechida gammu dere asa qonxisida bisile bollane ishe adde haasayiti manasidi wootisi ha xeelidi diza izi bessies.

Hayssanne nooni heysheweekko xeelishe nuusi beettiza yelaganne gastas hayssan deese izikka ayssi geetetiza dirjite erisi sheeweekko qonciside diiza izi hayssa nuussi qunci beettes.

hayssan nuni be7ishe woykko xeelishe nussi beetiza nam7u maacanne attuma natikko yelaga asi beettes iza miyenika tophe bandirinne ayssi geetidira dirshefe bandiri beettees

hayssani nuussi beettiza asati oone gikko polise woykko polise hasaish gidi zaabeti nam7hisipey isse malamay maayde eqesi pooto dendishinne iza fidimera dam7u adeti otizayzi beettes

hayssanne nuussi issi adde ha xeelidi diisa izi beettees iza kiesenikka issi iskifirtoynne noobaale diizage beettes izafeguyera maatinne mitti coridi diiza ibettishe deettes

Issi keettane poo7oy kareppe galilti diizossohon cora asinne pooliseti uttizi xarapheeza yuushon haasayi di diizanne izaarakka issi asi utti beettes.

hayssanne issi imati yiidaa besis issi imata sintan issi polisa eqqada sayotishinne izi guyin bandira oykkida core polisi maarara ekkizaageti hayssa nuussi beettossoona

haysssa nuusi mettiza misine bolla cora asi polsetinne qas coo gidi dunguza maydanne supen mayda asi daabu darabezan mootidi eqqisanne pude kushe dentiza si beettes

issi aho keetta giddon cora asi isipe urtiti isso issora haasayishinne tobeti dijjisa izi beettees iza giddonka baggati polise

hayssa nuni be ishe woykko xeellishe diiza cuura folse macati issi sohon uttizi haasayishe woykko tobishenne qope oyda bolla mootiza cuuria nanti beettes

hayssani dumma dumma federaale woykko poolise geetethiza azajeti beettosona izafe guyera dumma dumma meraara diiza dooppe bandininne harasan diiza bandiray hayssan bettes

Hayssan isshi adarasha giddonne diiza cora asi beettees ishikka folseti ishi yeho haasayeti diiza woykko tobishe diiza bessees izo giddon maci attun dees

hayssani issi sohon biitte sarwetita woykko dumma dumma ginandiya ola dahyssanas biittiyo naagiya poliseti issi keetan uttidi haasayifi woykko tobishe deettes

Hayssan muussi beettiza misine bolla guy baggi keehi sumi uttiza shin issi makina suntani cora poolisi ekizibettis istafeka sentara diizaage mubaale haasishi dees.

Hanhsha nunni beeshe woykko xeelishe sinta baggara diiza poliseti manca izikka maydo yunoforme aymale giikko salo mera izikka kushen bandira oyqidi haxedidi yexxidi diiza qoncisees

hayssa nuuni beshe weykko xeelishi ussi beettiza cora asati muuli qoppidi weykko tishshooti xeele wode musilime malatosuda iza sintanka hababe geetettizenne muze geetettiza katti dees

Issi puute tokidi haththa ushana xaykko melesi diccenna. Hayssa nuusi beetiza issi adde puute haaththa ushide diza izi hokidi hayssan nuussi beetees.

hayssa nuuni beishi diiza asati ammano asi issoy wogga gaabili maaldi qorowotti masqale woykkiza isa besseeda diiza issi mala maayidanaya dawus

hayssa no si meetizay ooni gikko tigiraye heeran hoykko tigira7e asa kaaletidi sintara diiza asi hayssa no si sufe maaydi haseelidi beettezikko

haysa nuussi beettiza cora asi issippe yuusho medhidi issike tta karen zaabe weykko mita giddun uttizanne isso isara haasay digdiza qonce

Haysani faydoon joro gitida asi issi keettane meettes sintara diiza asatikka issi darabissa yuushone iriso mendhidi meykko zeero mendidi deeza asi hayssan beettes

Hayssa nuussi beettiza asi keehi qohettida ni maano demmonass issi son shieqi uththidi tobidi diiza asi beetteesi ista heddonka nam7u maci beettees.

issi addalashan maalara uttiza asi kiyppe paydojooridi biittees istafeka sintara liisayssi bitane shirabu baydi odigdizaaga lo7eti tishooti xelli shindees

Asanayti dumma dumma go7a demmanasi puuteta tokana koshshis hayssanikka isi adde hokkidi puute tokkidi biitta zaari shi dizaay beittis

hayssani fayzonkeehi cora beeza gasta asi huko attumass beettees iza guyinikka gammu zoonen cora asi hayqqizoga azana qoncisida woraqati woykko issi ubboti beettes

hayssani cora asi issife shiiqidi issi oosoy oosetti doga shuchcha tokkidi iza bolla ooso ba xaabidi hayssan beyi ufaytishinne kushe baqqidi gisa isi coori beettes

Cora asi issippe shiqidi issi lo'iza adagashan lo'iza utetta uttidi mastusha oykkidi sinta xeellidi diisa asa tanne be'ishi dayxi

issi issi toho issi yoho haasayanawu woykko qoppa birshanas dumma dumma hanotan asa nayitura haasayiyobayi kehi lo7o hayissanikka asi isipe utidd haasayishshe woykko tobbishshe deettes.

Issi asi nuyti oottido soho ooso doomisana giiso saaten daro oosancha asi yiidi beyidinne hayssa ooso doomisanas sintadizam ciisha dentishe beettes

Hayssani issi sohon cora asi woga maay'o maaydinne qoba wottizi dunguza maayoya dizaybeettes iza sintani dumma dumma prapireti duusana abgatoy mangoy muuuzee dees

Hayssanni cora asay issibe uttiza ibe beettees isa bollaka awudito gishass bollarashara mikizanne sintara diiza bagga azi ekidisishi weykko kaallishe diisa dhesses.

Hayssa nuni ti shi otizi xeelishe nursi beettiza issi bitaniye dijins jaaket maayli haaxi didi keehi miici deweyekko ufayti didisa izi issi asara dizooga qoncises.

hayssani issi keettan cora asay issipe gididi uttidi haasayishe woykko haasayide dize iza ezggidi dizayssi beettes haysika kushen masttooshanne biireza oykkizi kaallishe de7es.

Hayssa nuussi beettize aazibikko nam7u maate wekko mitti nam7u maggan diishin giddora haatta deeli shaakki weykko eele biizanne asanayti iza giddon eqqizi beettis.

Hayssani gaammo zooni giddon beettida kawo ooso keetta oosanchati ishshi biiro uttidi wadaqata oyqqi asas nama biide diisa izinne iza sintan qasseka haatti hayrandeyra beettis.

Hayssani itiyopstti messob geettettida sohoni oothiddi diza oosanchati pooto denddannassi ooso keeta mayo mayidi kare keyizi pooto denddiiidi diza izi hayssan beettees.

hayssanne asanaytusi dumma dumma fayatetas koshshiya katti hayssadees izikka guuze ananase apile mangooy qasseka saanti hayssades

Hayssan nuni be ishe muusi nam7u addeti beettosana iza miyenikka biitta kaash diddiza makini beettees izaappe guye baggara mittinne maati beettees

Hayssa nuuni be7ishe woykko xeelishe beettiza makina bolla cora asi giddora miyyeranne bollar un7etti uttizay beettes izikka ogeppe guye baggaara qosettidi bishe dees.

Hayssani nam'usoun shaahyttidi gutta nayti tamali didizaageti timirte keettan oyde bolla uttizinne xaafidi qasseka muniforme may7da nayti hayssa noosi qonci desseko.

hayssa nunni xeelishe woykko be ishe nuussi beettizaye aazeeygikko issi mita aahu giddo moykko zaafe giddon oyde bolla uttizi okki nababidi diiza coora nayti beette.

Hayssani dummadumma baca as shaara gidizaythi beettes iza giddoni dam7u nayti izikka yedageshin gabame maaybi izaara haasay di diza hayssa beettes

hayssani nuunni beyishi muussi betiza benan zo7onne karetta bitiza issi wogga adussa kaame asa ekkizi bididizaage gurta bina zayo soho efaana dandayiza makina

Issi keetta pengen hayssikka timirte keetta milatees iza giddon cora asi maalara ogepe gada oyqizi eqqizanne oge giddon asi poolisi gufe oyqqizi yaanne haanne haasaye didise beettee.

hayssani beettisa hayzigikko keehi gayshe gidiza mayta kushe moykida wuikko itimida merara karetha gidiza aayti hayssa disaagisi munsi qocce

hayssa nuni be ishe woykko xeelishe nussi beetiza ayzeygikko issi makine ogen eqqili dumma dumma qorqora woyikko birata caani diza izali iza matanka zokkon masqale zo7o meradiza beettes

hayssa nunni be'ishe woykko xeelishey diiza makini hoykko bajaje heedzdzu guuma geetetti eretiza hiya sikka issi bessappe hara bessa baanassi asa naytusi koshshees

Hayssani keehi cora asi ogedoonan beettees sa'an shaasha shaayide diizanne dumma dumma qommo quma wikko imma asa miisha bayzide diisay hayssandis.

hayssa nu si xeelishi beettizaay aasedikko issi katama gidi zibenna sohoni maata keettinne gororoketi deese iza yuushonka uuti keehi ccorati diizaysa bessees

hayssa muussi beettiza keehi do7ida albamece giddon beettiza si adde baabae beettis iza minenekka daro cora mittinne miyeen do7isa woda do7i baajajekka hayssan beettis.

Nuli tisho oottizi hayssan beettiza misire bolla deelishe issi xillo maatenne issi guutta weykko qanta geeda mittinne saloynne hayssan beettes iza giddonka issi obedes

hayssa nunni beesh nuussi beetizaaya zidikka misimana maay7o mayda muxenne rattumu yelegameyti haattaworekko issi xumgoso sofo biidi pooto dendi de diisa izi hayssa nuu sse gojee

Hayssa nunne beyishe woykko xeellishe nuussi beettize aas giikko xeelli keehi lo'iza bessane nam'o kare biitta asati himittishe woykko xomosana yiidi yiiza izi hayssa nuusi betties.

Hayssanni ishi keehi lo7ita somonne nam'u nayti yalagati ekizi pooto dindishe beettees izi naasshi huphe keehi ticcidi duge wodhdhida izaa hayssan qoncis bessees.

Hayssan muuni beyshoykko seelish diza aziregiekko issi mitagarsani dunguza pootinni qubi mita garsan kaqo bolla gizaabe beettes.

hayssa nuni xeelishoykko be ishe diiza macanne attuma nayti is mala shuraabe maayidi pooto dendishenne ha xeeli miixi dedissa cora nayti beettees

Hayssan minthi beettisay aazilikko ishi keehi souttida deri keehi gita dumma dumma qanta mitatun kumi uttida sohoy beettes.

hayssan issi keehi lo7i uttida sohooni issi adde nam7u maca nayta qommidi eqizanne izikka haylandera haatta oyqizi hayssan wussi beettizay aazagikko izakko

issi wogga mitawekko zaafe giddo asi egidi issoy issoya xeeliti diezi izi hawissan beettis issi bitane yootidi diisay bootta maayo maay7idi ha xeellih beettis

hayssa nusi beettiza misiley bolla issi agde komputer oygidi keehi lo7i uttida mitagarsan uttizanne izi miyinka issi naya ashara immayda diizara betawus

hayssa nuni beyishe woykko xeelishe diisa nam7u nayti issi sohon xaafigi dabtara bolla diizanne izikka azegikko mirca goykko duoro polisanasi hayssa diiza qonce

hayssan nuni be'ishe woykko xeelishe nuusi beetizay aazee gizay giiko keehi diza asazikka salfe woykko maaran naagidi eqiza asi hayssan nuusi dizay qoncce.

Hayssani giiza gashe nayti darobata lokkona izafe dendagan issi nayya komputere oyqiidanne nam7u nayti ha simmi minci didisa hayssanonni beettes.

hayssan tani lo7eta tishi oota xeeliyo wode cora asi issi keetta giddon dees tamare naytikka maarara eqqizanne gergida bolla issi bitane siile beettees

Hayssan isse timateketa tamare nayti yuniforme maaydi digital matabe ekkanaas maara salpe woykko yafanan eqqisanne naage diddisha izi beettie.

Siaaho toho kowaasse miidan oyikko dembana toho kowaasse kaa7e diidiisa beyti beettosona iza giddonka issi iza kaassi diidisa dana geetettiza issoyitis

Hayssani toho kuwaase be7iiddi diza nayti issi keetta giddon uttidi issi mala gidida mallaya mayidi ba toho kuwaase kaa7iddi diza nayta xeellidi dizay hayssan beettees

haysane ishi ki aaho demban cora asati monkko ichasha giidisa asi hamuttishe geetis izafekka nam7ati polse gidizi kushin nam7akka wanca doqiza

Hayssa nuusi beettizaye aazegikko toho kowaase ka7idi diiza nam7uccitanayti dumma dumma merara diiza malaamay di koaaze onqidi aaho denban leettes

Hayssa nuni beyshenussi beettizay ayzegikko nam'u cita nayti koaze phanqishin woykko nam7u nayti issusara koaze phanqishinna qissi nay goole naagi dizaabe hokkizi beettes.

Mancanaytikka attumanaytikka issipe kuwaase woykko isporte oothti zooge eretis hayssani paydo cora gidiza wotanchati wodhanasimaara naagidi eqqizanne pushka naagishe iizays beettis

Hayssa nuni beeshe woykko xeellishe toho koaase ka7ide deida awurufa toho kuasanchati nu biitte woykko toophe nayti keehi dosido heedzdzati hayssa ka7ide woykko koaze phoon iddides

toho kohasse toopphe giddon keehi erettis zafkantidi alamenkka keehi edetis haysani ka7i xoonidanaytuda cora asi eqqizi pooto dendishe beettees

Issi maati baynna aaho meedan mekko denban issi attuma na7e kowaase phonqanasi woti di diza izikka beettis iza pesintara issi adde ekkidi xeellishe dees.

hayssa nuunne beyshe cora asi issufu uttizi iza xeelishe do7unayti tenis keetetida miisha wuykko isforte ooththiso mala gidiza kowase ka7idi diisay hayssabeettis

Hayssan issi ne laganan tohoko haskka idi dizaagi issi aaho denban barka eqqizage goole naamidi diza milatide hayssan keehi qonci nuussi

Hayssa nuni beeshi wuykko xilishe diizae azirikko nam'u too kowashse ka7idiliza kaasanchati kowaase naainka issipe phanqano wodidi kowaasekko diza nayti beettees.

Hayssa nani be ishe woykko xeelishe nuusi geettiza issi asi awurufan to7o koase geetettizi erittida addekko izikka hayssan tani be ishin taassi qonciza daro mayti meleti doosees.

toho kuwaasse kaanassi yalaga attuma nantikka yalaga macanantikka keehi dasosana hayssani nam7u medara diiza nam7u malaya mayda toho kuwaase kaasanchati kaa7ishe wekka woxishi deettes

Hayssa nuni be ishe woykko xelishe liizay aazze giikko dumma dumma merara diiza dabtari woykko baxaafi hayssan tamare naytusi giidi uttidage coray faydoon beettishe deettes.

hayssan taassi beettizay aaziyogikko giddora birati diizonne bolla baggara salo meradizo issi miish hayssan beettis izikka asa naatossi issa issuara waraqata oytanass go7a immida miish

Hayssa nuni be ishi nuusi beettiza miish azi giikko sinta baggay birata guye baggay qass midta gidizo hanam7uappe meretida gushshanchi gaden boottanas woykko go7ettanas maadisa miish

issi wode adisaabe biida nayti issi beesappe harabessa baanasi dumma dumma qommo ka meta go7ettishin hayssa nussi beettizagi asi bawu coo beennan i efi agges

Hayssa nuussi beetizay azibikko maxaafa keeththani maara oyqqidi woykko salpen issife uttiza cora qommo dumma dumma merara diissa maxaafati hayssa nuusi qurces.

hayssan nussi beettizay aaza gikko issi wode ehido maashine beettees iza bollakka cora paydoy xaafeti utiza nam'u baggara beettees

Haatti asanass dumma dumma go'a immeese izakka issi saappe harasa efaanas hayssan beettiza tuubey keehi cooratizi issi bolla xaaxuti utizaage go'a lo'eti imees

Hayssa beettiza maashini wode ehido maashin gizizi asa naytusi dumba dumma go'a immis iza beraykka kareta picanne dam'u baggara worti ekkidi giddoy lee'i uttido miisha.

hayssanni beettizay muussi azirigikko issi bootta oykko karetara diiza waysibord geetettidi ingeezaton xeesettiya miishi hayssa beettes

hayssa nuni be ishe weekko xeelishe muussi beettiza dumma dumma wode ehido miishati hayssa beettosuna izikka silke charjido charjere qasseka silke charjanass go7a dhimizanne

Hayssa nuni be ishe woykko xeelishe diiza miishi wode ehido asa natusi daro go7a imiizi iza bollaka usupun tammanne oyddu qoxure xaafeti uttes.

hayssa nuunne beeshe nuusi beetizaye aazey gikko dam7u hima maalati haasayotinne isson guyessinne uttizaaga bolla safarko giiza xuupeka beettese iza bolla cora beri saafetus

Hayssanninne beshe nuusi beettiza isikeehi adussa mahina bollaranne garsara qeeri7en mahinati caanetti uttiza mahine hayssan asfalte weykko oge bollara nuusi qoncin dides

Hayssan nuuni be7ishe woykko xeellishe nuussi beetizay aaze giikko issi wogga makinnappe sintta baggaara hara gaarey bica toytaliya haatta tookkidi nam7u nayti laaggidi dizay beettes.

Hayssani nam7u nayti beettoosan izikka macanne attuma gizidi si saaniyahoykko qalame makido miishaara so7onne bootta bolla ba kina mittidi eqqizayda.

Hayssan issi katama giddon cora makiini beetees izappe guyeera maburaate shuboynne issi zaafey eqqizi beetes guye baggara motorey uttiza bitaney xeelles.

hayssa nuni beyshooykko seelishe diza miishi azidikko wode ehido zammana miishi makina goomma gitu gelizi issi biizile ushishi m Woykko carko gelisish betes

issi aaho ogen issi adde keeh no7iza apaache gitettiza motoro bolla uttizi bootta maay7o maay7ida izaachchan uyeeda haho noone zayllishin issi bajajjiya beettawus

hayssa nuni be'eshi woykko xeelishe diizay aze gikko isshi aho ogeera woykko aspalte bollara heedzdzu goommara diiza nam'u bajajeti salo merara de'iizay beettes

hayssanne issi olle booketi otiso so hudi keehi dhun7ettiza ishi makidi beettes iza biye dikka mittinne sogu giida as baynda sohoy hayssa guji beettes

hayssa nuussi beettiza issi makini maatha mela gizidinne uydu goomara diisay dumma dumma ola massare ba7i ekkidi ishi ogera biidi diisay hayssa nuusi qonci beettizakko

hayssan nuni be'ishe woykko xeelishe nusi diize azi gikko issi qeeri makiniya oge bolla beettos izi gidonka issi adde laagide diizanne sintara ha yede diiza coora asi hayssan beettes

hayssa nuni beyshi wuykko xeelishe mussi beettizay azi wikko issi aho ogera nam7u mogara miti diiso ogen issi bajjajje woykko hizu gommara diizay laagishe beettes

Hayssa nuusi beetizay aazi deekko asa nayto si daru gu'a immida somoy dosutuppe issoy hariya izikka haatta duma dumma miisha caannash go'es.

Hayssa nussi beni wode issi besappe hara bessa efaanassi woykko miisha ekkidi baanasi paragaare woykko hara gaara geetettida miisha go'etettes Hayssanikka ha'i beeththees.

hayssa nuni de7ishe woykko xeelishe nursi malara biithtida poqekeetti hayssan keehi coratides iza giddorakka asbalte woykko oge kantisa daage hayssa nuussi qoncibeettes

hayzaani faydon cora gidiza woykko issi usuppun asi maci a tumi beettes izikka badidoona masken ubbi gurdi oyqqizanne go7era nahu gida xuufedes

hayssa niye faydoone heessa gittiza asati issi walagata deelishe woykko bi ishe diisay biiktes izasikka issi alde guye inbide woykko zako zaaridayissa hayssan betes

hayssani issi keetteni heedzdzu asi beettes issi addessi issi inda kushe denta haasayeshe woykko issi yuho iza si yootayza diizaara hayssa nusi beettawus

hayssantanni be'ashe woykko xaellashe diise hasibikko cuura asi isi suhun uttezanne baridooda maske aattisa izi kamiran asa denti shiwikko poodo ekki shimbeette

issi keetta giddon heedzdzu nayti issife ekkidi issi wogka waraqata woykko masafa dababishe diiza izi hayssa muussi qoncidi beettiza nuni beyishe woykko xeellishe beettes

hayssani oydi dumma dumma sohoninne dumma hanotara keetta giddo giigiz beettees iza bollanka bollara maabati xombishin soofi giigizawe beettees ha iza bollanka naa7o giza xuufi dees

Hayssani issi keehi wagga waraqata bolla xaabetti uttiza koofid tammanne oddu muragisa suufinne isa sintan eqqida issi adde hayssan qonci beette

hayssani issikeehi lo7iza dumma dumma kifeleradiissa puqekeetti beettees iza sintaanekka nam7u asati issipe uttizi haasayish beettees

hayssa nuni be'ishin nussi beettizay aaze giikko nam7u asati isoussata haasayidi woykko tobushe diizanne issi ndo iss adisi bissayde diizo waraqati diiza izi qoncises

hayssa nunni beyishe maarara bica meray diizo keehi zoqa woykko dhekay cori diizo fooge core beettees izikka no7a geetettida dirji tirko

Hayssa nuussi beettiza muusile bolla issi naya cora asa giddon diizaara borsa ba'ada sinta baggara moobalecatayda diisa woykko gudhe tele diissaysa hayssa nuussi qonca beettoos.

hayssan diida sohoy keehi aaho izo bollaka faydan cora gidiza komputer beettes xarabesinne maskoote bittanka qasse issi issi labakko malayetta soodu giiza suufay des

hayssa nuni xeelishe woykko fe ishise diiza isshi adde tamare naynta isshi kifilen tamarsi diiza iza manafees iyikka karetama maaydi ha xeellishe diizi leetes

Hayssa de iza qonqoroketti ke yo7es izikka tani tish shi7ota xeeliyo wode dumma dumma shooy beettizaage timert keta milates iza guyen issi adde ekki zaage beettes

Hayssanni nussi betiza misile aze qoncissize gikko issi dooya diiza maxaafa giddon nam'u baggara dumma dumma medhdhara diizay i qoncisoy aze gikko adissabayoo

hayssani iissi andi supemaaydi qobeotidi girsala kareta shudabe maayida isi haa xeelishin izagane mintinne ishi timirte keetta milatiza solbeetis

Hayssa nuuni be ishin waykko silishin dizaay ishi addey hasunudi kushen woraqata weykko luke oyqizi sufe mayli iz haa xilishin iza miyenikka isi cillomati bees.

Hayssa nuunni beshi nuussi beettiza keetti keehi aahokko iza giddonka nam7u asati eqqidi isso ushala haasayishinne keeththa giddo diisa balueti eelishe diisa hayssa nuussi qonceses.

hayssan nuni beyishe woykko xeeli she dizayaazzegiikko tamari wursidi doktoreta marfettizanne issa ginton diisza issi inda qooren madale wottada manca oyqqida isa hayssan qoanca

hayssa nuni beishe nuusi beettizay azigikko keehi cola makini maalara eqqisenne dumma dumma haatti garsara biishe hatta bolla diiza zaaripe bolla eqqida poolisetenne qas maalan diiza asi beettes

Hayssanni guye baggay keeri shaarati uttizanne kaari shaari doodi uttiza gidishin hayssanni qass issi makin oydu goomara diizaagi bica medara diizaagi biitta tooki ekkidi ifeshin.

hayssani ogekeehi lo7isinne oosetti wuride disay beettees iza goy didida makininne buuttedioykko ihisi miiza daro nayti haysan qonci beettees

hayssa nusi beettiza keehi adussanne keehi lo7i leenetti oolatiza aspalte weekko uge beettis iza bollaka beliidi diiza makininne yuushon eqqiza asi coore beettes

Hayssan buraan oosati ditissa oge geyissayssi mahini oge bolla boolti woykko minqida izi beettees hayssanikka asi baynna mela sookko.

Hayssa nuu si beettiza dhusi birataawekko dumma dumma malaadiza zarpi molecha gidduni batesa geetettida soho bettesikko iza bollakka qeera naytinne meee kantishe dees

Hayssani issu oorata kaame beettiis izikka ogi goyanassi woykko bele giigissanass daro go'a immana dandayida kaamekko izikka hara kaammeppe keehi dummates.

issi ahu aspaliti keehi lo7isagi beettees izassekka nuni tishshe ooti xeelle wode hahun issi sino letetida zo7o ma kini isi cora miisha caandi biisha beettees

hayssa nunne be ishe wiikko xeelishe muusibeetiza ishi wogga sintaranne guyera dooya giiza kaame wiikko makin beettis izikka ogi belidi giigissididees

issi aaho kaamera heedzdzu dumma dumma meraaranne dumma qottaara de7iza makiini kantishinne issi baajaaje tirafikke oykki haasayissishe de7iza haysa qoncce nuussi beettes.

hayssa nuni besheweykko xeelishe muussi beettiza paydon keehi coora gidizanne issi bolla xaaxuti uttiza issi kareta tubbey beettes iza miiyenka eqqita na7u asatu caammi beettes

Hayssanni hopbicha wolaga geetettida soohoone nam7u asati woga maayo maay7idi manasir maay7idi issi addey miyi diizagara ekizi minci di diisa izi hayssan wursi beettees.

hayssani nuussi diza erisoy aze gattiyoy giikko geeshsha hatti haylanden tigidi isiben dizaagee daro go7a immizoganne hatti geeshsha gididooga asassi immiza go7ay keehi daro.

Hayssa nuussi beettiza ussi wagga keehi lo'iza makini beettees iza bollarakka arbaminchi woha giizi amaratun xaafetinanne haatti haylandera beettees.

Hayssa nuni beettishi waykko xeelishe diizay azigikko asameytu si issi qonceta immanasi hayssanni argamenci haattanne deiya asas qoyisi bessee.

Hyssan issi heeran asa naatusi go'a imanasi gigisido bombba haaththi nam'u bagara gogishenne iza miyenkka issi adde ba qodhen pooxa xaaxidi eqqis.

Hayssa nuni be ishe woykko xeelishinu si isi buure woykko wora giddon biratappe woosettida moykko haatta asa naytusi immana dandayida cora qommo tuubboti woykko dirati hayssa beittes.

Hayssa nuunni be ishe wyikko xiellishe dize aazigikko oge kukko kaamee issi bessappe harabessa efishien immana koshudo biri hayssan uttis.